Pii madit pii nam iteng pii man tye dano mapol ma tye ka tuko ki ikweyo ma omol ki idye pii ka jo mukene tye ka kwang dok bene tye godi matino tino ma tye olworo teng pii man ka godi mukene tye ma ocudo lamal ma iwi godi man tye odi ma dano oyubogi me bedo ma odine kiyubogi oceto mabor lamal ma tye odi gurofa kun ki cok iyime tye laco mo ma obuto abuta inget pikipikine ma ojengo pikipiki i kom got man ma iteng pii-ni.

Nyig kic ma opye i kom ature nyig kic man tye ka cwiyo pig ature ma en tiyo kwede me yubo mo dok ature man tye oyare malac.

Dano mapol dano man gitye iot lega dok ot lega man tye madit kun tye iye wang ot mapol ma kiyubo ki inyim ot lega man tye cal yat ariya ma kiyubo madit dok bene mac tye ka lyel i ot lega man ma tye ka nen maleng matar.

Winyo gin aryo winyo ma gupye i lum dok lum man tye togo, togo man odongo i dog pi, kun pi ne tye pi madit matye pi nam, togo man ma odongo i kabedo matye pi pi onyo kulu kulu matye dabo dabo.

Mutoka madit mutoka man dok en tye ka wot ki ngwec i dye gudi ter man en otingo ni tye labolo ma kikwanyo akwanya ki i poto dok iye tye lacor mo ma ocung i mutoka man.

Yeya ki meli madit gin weng tye i pii dok pii man tye pii nam i teng pii man tye odi ma kiyubogi ki bati me bedo pa dano

Mutoka acel, mutoka man tingo tingo welle ki olim piny ma gubino ka neno lee dok mutoka man tye i dye gudi ma okato ki i dye tim ka ma kigwoko iye lee i nget gudi man bene tye lee acel lee ma kilwongo ni labwor tye ka wot i nget mutoka man.

Di boma madit, idyer boma man tye odi mapol maki yubogi ma odi mukene tye ocero lamal matye gurofa dok bene tye yo ma okato ki ping yo man tye mutoka mapol matye ka ngwec i ye dok i teng yoni tye yadi ma odongo maboco lamal.

Gaar mabor adada, gaar man tye bogine mabor dok gaarni tye ka ngwec i kor gaar. Kor gaar man okato ki i dye bunga man ma i tenge tye yadi ma odongo maboco lamal ma tye i bunga.

Dano mapol dano man gubino kanongo kony dok gin gitye lugoro ma gitye mono ma mwakagiocito gin gubedo i kom dok komme kine kiweko me gengo two makobo kun gin guruko labo dog

Wang otul ma ki cweyo ka pii mol iye dok ki yubu maleng maber kun ki yubu ki godi ma tinotino ka fuyu ki cementi ka kiketo iye kalbat ka ma pii kato ki iye

Gudi madit gudi ma tye gudi makiyubo maleng dok ki onyo i ye lam o, i teng gudi man tye dyang mo acel matye ka ngol, ki bene tye odi makicweo gi ma ot acel tye ot makicwo cito lamal ot gurofa ma i tere ping tye odi makitiyo kwedgi me dukan me cato wil kitimo biacara mapat pat.

Dako ma en tye ka tedo kun i jokonne-ni tye keno aryo keno acel en tye ka wot ki celo gino mo ka acel tye jami ma en tye ka bokone ma tye labolo ma tye i cuboria madit i ngete bene tye jo mukene ma gin bene gitye ka tedo.

Lutino kwan man gitye i ot kwan dok gin gitye ka keto cwinygi adada i tic cing gin gitye ka kwocjo kun gumako libira i cingi ki tol uci ma gikwoyo ci doko jami mabeco macalo latam ki bongo

Dano mapol ma gin gubino i poto dok poto man tye poto madit malac dok tye poto labolo danoni gubino ka wilo labolo ma labolo bene kitongo mapol ki i poto dok tye ngat acel ma otweyo labolo mapol adada ite pikipiki ka en tye ka miti ingweci icwal ikabedo mukene.

Dano ma en tye iyeya dok yeya man tye i pii kun pii man tye pii nam en omako rec amaka icinge dok rec man pud kimako amaka ki i pii rec man tye rec lapok ma ongamo doge.

Dako ma ogungo agunga, dako man tye ka tedo kun en tye ka celo gino mo matye kicupuria, dok gin man tye i mo kun en tye ka tic ki keno mo keno pa munu me oven ma keno enoni tye malyet en omako malaga ma wange otuc otuc ka en tiyo kede me loko jami ma en tye ka celone i mo.

Laco ma en tye latim tic cing dok en tye lakwoco kun en kwoyo kwoc ki carani en obedo abeda i nyim caranine dok bene i wi caranine tye bongo me ayuba ki bene bongi mukene tye piny.

Gaa madit mabor adida gaa man ti ka ngwec i kor gaa dak kor gaa man ukato ki i di bunga kun bunga man tye yadi mapol ma udongo iye kun yadine tye ka nen mapol adida ma kalane tye ma oruppe aruba mukene potgi tye makwar ka mukene tye kala ma gurin ka mukene tye mayello

Latin matidi latin nyako ma tye ka ngwec ki tyen taya en tye ka ngwec inge ot mo ma otte kicweyo ki matafali ci pe kicweyo kome dok inge ot man bene tye poto mo matidi poto me dog gang ma kipito iye jami ma pud tye ka dongo adonga.

Dano adek ma gitye iyeya dok yeya man tye yeya matidi kun yeyani tye idi pii mo malac ma tye idi nam tye lum modo iteng pii man dok lum mukene odonyo idi dok piine tye dago dago kun dano man tye ka mako rec dok gitye ka tic ki goli me yuto ki rec ma idi pii.

Di bunga di bunga man tye yadi mapol ma odongo iye dok yadine kingi tye macok cok kun te bunga man tye ma lum otwi itere ma oromo kabedo weng bene tye yo mo acel ma otal ma okato ki idi bunga man dok yone tye matidi ma bedo calo ka ma dano woto iye.

Lee mapol ma gibedo gang lee man gitye dyegi dok dyegi man gitye kawot i kabedo mo ma ngome tye ma otal ma itenge tye iye yadi ma ki pitogi mudongo mabor lamal ki lum mogo ma olweo ma dyegi man gubedo ka camone

Winyo acel ma tye ka tuk ma mito pye i kom ature wek eywak moc ature mo kic ature man bene onyak mapol atar dok tye malac kun poke tye ka nen mamwonya maleng adada.

Lee mapol ma kigwokogi i dye tim dok gitye i dye tim dye tim man tye malac adada dok lee man kilwongogi ni lacek kun piny tye ma otwo i kabedo man lum kalane weng oloke

Lee ma kilwongo ni bim, bim man tye i dye bunga dok obedo beda en otugo kic ma kic tye ka tuk dok mukene opye i kome dok bedo calo en tye ka toto moo kic ma en tye ka camone i dye bunga man tye yadi ma jangi tye mapol ma kun omiyo kakane maber ki lee ma tye i bunga-ni.

Wi pem ma kitye ka yubone kun kato ki idye pii wi pem man pud peya kityeko yubone dok jami me gedo me tic ma kitiyo kwede me yubone tye kiduro mapol adada lamal kun kuro lutic me wek guti kwede.

Nyig kic mapol, nyig kic ma gugure kacel dok gupoke i dul kabedo aryo kun dul aryo man mupoke ni tye nyig kic acel matye ka kubo kingi ma en okubo yecce ocero yec kawote me dul acel kabwome ocero ibwom lawote me duk mukene ni.

Lutino Kwan lutino Kwan man gitye i ot Kwan dok gin gubedo i Dec dok gin gitye ka keto cwinygi adada ma gitye ka winyo lok ma lapwony tye ka minigi i to me pwonnye nyako acel obedo ka en oketo buk inyime dok omako Kalam I cinge ma tye ka tic kwede me coc.

Dul nyig kic mapol adada nyig kic man gugure nijut dok gin gugure ijang yat kun jang yat ma gugure i iye ni tye kore madit ma jang yadi matino onyak bene ki kome pot yadi man bene tye madwong ma ogengo ceng dok omiyo tipo kama nyig kic ma gugure i iye ni

Kabedo mo matye malac adada ma lakit dano mo matye kabedo i iye peke matye calo dye tim ma lee bedo i iye dok tye lum otwi oromo kabedo weng ka lum mukene oyabo twoo pien ni piny tye malyet ikabedo man bene tye yadi mogo mudongo maboco lamal ma kingi tye malac ki yo ma okato ki idye kabedo man atir